Issi biittaassi de'iya maayuwa qommota, qummaa qommota woykko duussaa hanotata hara biittaa asaassi qonccissiyagaa he biittaa wogaa yaagettees.

Baluqoyi gammaama mehetuppe issuwa gididi beni wode aawati dabbo asaa woykko gutaraa haasayanawu biiddi tiggiyogaa geetettes.

Xoqqa sohayi leemisuwawu wolayttan daamootan liiphe xoqqa sohoyi salo gufantton koyroosappe merettidaagaa hegaa meretaa yaageettes.

Timirttiya ubba asaykka tamaarana mala koshshiya baasoba gididaashin qassi tamaarennaageeti ay keenaa qohettiyakko nu eriyo?

Biittaa bollan daro ammanaw qommoti issoy issuwa bochchenan naagetidi de'oosona. Gidoppe attin issi issi heeran haray hara ammanuwa ayssi bochchi?

Hisaabiya maxafay tamaareta payduwa qoodanawu gujiyoogaa, denttiyoogaa, darissiyoogaanne shaakiyoogaa keehiippe luxissiyaagaa luxetta maxaafaa geettees.

Ooratta keexxettida keettaa gelanawu qalameta tiyidi ii ciishshata laalidi hegaane hegaa malabaa keettaa oottiyoogee puulayiyoobaa geettees.

Nusso aaway ooratta keettaa keexxidi geliddi waaxissana giido alggaa odibeene? agiigideyye?

Quma keettati asaassi go'aa immoosona. Etappe kiyiya miiriqay qassi asaa payyatettaa bollan qohuwa gattenna mala ubba asaykka hassayissanawu koshshiyogaa ereetii?

Maccaynne atummay lagge gidiyooga eriddi ubaykka oosuwaa issuwaa issuwaappe shaakenani oottana malla deriyaa ayssiyaagetti odidoogga siyidetti?

Mela hegan la! loome mitta ayfetuppe issuwa gididi asa naatussi keehippe go''a immees. leemisuwassi uloy sakkiko, qassikka kattan gujjidi maana giiko go''a daroppe immees.

Gonddallee beni wodiyan asay olaa olettiiddi go"ettiyo miishshatuppe issuwashin ha"i wodiyan daroppe beettenna gaasoy aybakkonne eray?

Era demmanaw asay dumma dumma maxaafata nababes. Qassikka go"ettishin cora asay maxaafa nababbisha?